Abantwana abancane bahlezi phansi abafana lamankazana bagqoke izigqoko ezitshiye tshiyeneyo lomuntu omdala ohlezi phambili, omunye uyathatha imifanekiso.

Abantwana abasesikolo, isikolo sibhalwe ngembala etshiyeneyo silemifanekiso yeAfrica etshiyeneyo, abantwana begqoke izigqoko zabo zesikolo

Abantwana abasesikolo behlezi phansi behlezi endaweni elamabala atshiyeneyo emdulwini kubhalwe amabala atshiyeneyo kulomunye obambe ibhokisi elibomvu labanye abahlezi phansi

Abantwana abanengi abancane behlezi phansi, behlezi eduzane lendawo elamatshe, amabhuku abo amanye aphansi, amanye bawabambe ezandleni zabo. Abanye bayabhala, abanye bayabala.

Amankazana amabili asesikolo, phakathi kwesikolo omunye ubambe isikhwama sakhe sesikolo ukhangela phakathi kwaso omunye uyazihambela, abanye ababili bahlezi phansi.

Isikolo esihle, esakhiweyo kuhle, silamawindi lezivalo ezinhle. Kulendawo lapho okuma khona abantwana izulu lisina

abantwana abahambayo esikolo ababili bephakathi komgwaqo omunye oyinkazana omunye ungumfana omunye ugaxe i satchel omunye egijima duzane abanye bemile kodwa bonke begqoke izicathulo enyaweni

Isikolo esihle esakhiwe ngendlela enhle esingela maphepha phansi ledoti phansi sigombolozelwe ngamafulawuzi lezihlahla ezinhle.

Amabhuku asebenziswa ngabantwana abancane abaqalisayo ukufunda abaku grade yesibili phezulu kwamabhuku kulemifanekiso yabantwana abafundayo amankazana labafana ibhuku libhalwe ngamabala abomvu lamabala amhlophe

Phakathi esikolweni kunanyathiselwe amaphepha awokufundisa abantwana. Eduzane lewindi alomfanekiso etshiyeneyo ekhuluma ngenhlabathi etshiyeneyo esilayo emhlabeni.

Phakathi kwesikolo kubhalwe imfanekiso emdulwini. Umfanekiso wesigqoko zokugqoka, ingwane, iyembe, izicathulo lokutshiyetshiyeneyo.

Abatsha abasebenza esibhedlela. Begqoke izigqoko ezimhlophe. Omunye eqhiye iqhiye. Omunye ekhotheme, phambili kwabanye. Esebenza ngaphansi. Abantu bonke bekhangele ngaphansi.,

Indawo efundelwa ngabantwana abancane. Kulamabhentshi akhona awokuhlala lezitulo ezincane. Emdulwini kubhalwe imifanekiso emihle ebhalwe ngamabala atshiyeneyo.

Abatsha abanga fana abasebenza ngemtshina etshiyeneyo belungisa kulentambo lamagabha lamabhokisi behleka bekhangele phambili. Omunye egqoke amangilazi abanye bemile ngamuva kwabo.

Amanensi afundayo, ephakathi kwesikolo sokufunda ekhangele phambili onke, abanye bekhamisile, abanye behleka, abanye bezithulele belamabhuku, abanye bebhala

Abafundi abahlabelelayo. Abanengi bakhona bagqoke amayembe amhlophe abanye batshaya ingungu abanye batshaya ikatari abanye bamile.

abatsha abakhanya bethabele ukufunda izifundo ze science baphakathi kwe class lotitsha wabo begqoke amagloves begqoke lama yembe amhlophe befunda

Amadoda amileyo ngaphandle egqoke amahovorosi amade amnyama ebambe izipanela elungisa amanye amadoda agqoke ingwane , amanye amadoda awala ngwani , amanye amadoda alenwele ezinkulu , amanye amadoda alenwele ezincane egqoke lezicathulo

Abantu abaphakathi kwendlu abasebenzisa imitshina yesimanje manje ukulungisa insimbi. Kulabafazi lamadoda begqoke ama (gloves) ezandleni zabo , bemile bekhangele umtshina.

Abatsha abasebenza endaweni evaliweyo elamakhabathi lensimbi besebenza imisebenzi yezandla amankazana labafana bagqoke amahovorosi amnyama.

Umhlangano ngowabatsha. Abanengi babo bahlezi phansi bekhangele phambili. Phambili kulomuntu okhuluma labatsha. kulabanye abahleziyo belalele umuntu okhulumayo

Umfanyana osebenzayo esibhedlela egqoke ihembe emhlophe, lezicathulo ezimnyama, lebhulugwe elimnyama, emi eduzane lendawo okugcinelwa khona amanzi amanengi.

Ubaba ofundisa abantwana emile phambili ephethe esandleni sakhe ekhombise phambili efundisa abantwana lapho khona okulemfanekiso etshiye tshiyeneyo esetshenziswa ekufundiseni iscience.

Amankazana ahamba esikolo ,ethwele izikhwama, begada ibhasi besiya eskolo, begqoke izigqoko zabo ezesikolo, phezulu begqoke amayembe amhlophe . Kukhanya kuhamba omunye ubaba eduzane ethwele izikhwama zakhe.

Abantwana abasesikolo ababhalayo begqoke izigqoko ezimhlophe leziketi ezimnyama ,leyembe ezimhlophe. Abanye bahlezi phansi lamabhuku phezu kwamabhentshi.

Ibhakane elibhaliweyo ngamabala amhlophe elitshengisa izifundo ezitshiyeneyo phansi kwalo kukhanya amaluba amahle ahlanyeliweyo eduzane

Abantwana abasesikolweni abanye bami ngaphambili bavale umlomo lamakhala abanye obaba labo mama bahlezi ngamuva omunye ubhudi ebambe imbuzi wyibophe entanyeni lomunye ubaba ophethe ibhuku emilaye phambili

Abatsha abasebenza ezibhedlela umsebenzi wabo ungowokuhlola izinto ezitshiyeneyo bephakathi kwendlu besenza umsebenzi wabo, behlola izinto ezitshiyeneyo begqoke izigqoko ezimhlophe behlezi phansi.

Abantu abangabodokotela, abagqoke izigqoko ezimhlophe abasebenza ngemitshina yesimanjemanje eyamakhomphiyutha, lamaphepha, lemithi, leminye imitshina iseduzane ekhanyayo.

Isikolo esilungiswe kuhle esihlanzekileyo esingela amaphepha phansi kuhlezi umntwana omunye uhlezi ebhentshini ekhangele phambili lapho okudlalelwa khona umdlalo.

Phakathi kwendlu evuliweyo iwindi elungiswe kuhle kukhanya izicathulo lomthanyelo lewindi elivuliweyo. Kulama curtain amhlophe.

Phakathi esikolo kulamakhabothi amabili amabhuku. Eyokuqala ilungiswe kuhle, eyesibili amabhuku awalungiswanga kuhle, amanye awamanga kuhle. Kulesitulo sokuhlala.

Umuntu ongubaba omileyo phambili ekhuluma emdulini kulomfanekiso ubhalwe izinto ezitshiyeneyo ezilamabala atshiyeneyo kutshengiswa umtshina wesimanjemanje owamacomputer.

Phakathi kwendlu yokuhlola izinto ezitshiyeneyo kukhona indawo yokugezela, imbondlela, amagabha, izitulo zokuhlala, indawo yokusebenzela, amawindi avaliweyo, indawo yokugcinela izinto.

Abantwana abaphakathi esikolweni omunye uhlezi phansi omunye umile phakathi kulezitulo ezinengi lapho okuhlala khona abantwana befunda kulama layithi akhanyisayo phakathi.

Indawo lapho okufundelwa khona izifundo ze"Science" kulamabhentshi lezitulo ezokuhlala lalapho okubhalelwa khona ngutitsha lendawo lapho okugcinelwa khona imithi lezinto zokusebenzisa.

Umfana ozihambelayo Egqoke iyembe emnyama egqoke lezicathulo ezimhlophe ngemva kakhe kulabantu ababili abahleziyo emthunzini eduzane lendlu ekhanyayo

Phakathi kwendlu yokufundela kulamabhentshi lezitulo ezokuhlala kungela muntu phakathi kulamawindi akhamisileyo lamalayithi alayithiweyo phakathi lendawo yokubhala.